Manome sarisary soratsoratra ny taovolon'ity vehivavy ity izay natao tamin'ny randrana tsy hita soritra, ny endriny voahaingo fatratra ary manao akanjo tsy misy tanana izy, miravaka ihany koa izy.

Efa betsaka ny taovolo nentin'ny toetr'andro. Eto izao randrana tsy hita soritra, mibika borobory lavalava no ao an-tampon-dohan'itỳ vehivavy itỳ. Ny ao amin'ny fihirifana kosa tsy norandranina ary natao dokodoko ngeza be ny avy aoriana.

Gazety mpiseho isan'andro "inona ny vaovao" misy sarin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina, nilaza fa ho saziana mafy ireo manimba ny endrik'i Madagasikara amin'ny seranam-piaramanidina. Ao ankavanana kosa, naverina any am-ponja ireo nahavanin-doza.

mpianatra amin'i kolejina na amin'ny lise, mbola manao aron'akanjo namoaka dabilio eo ambanin'ny lavarangana manao asa iraisana ny fahitana azy ary tena mikatroka tokoa; nisy mipetraka nisy mitsangana manoratra ny sasany ary miady hevitra ny hafa

Boatina paingotra taratasy. Misy soratra milaza ny lokony ary ny isany miaraka amin'ny vidiny sy ny marika. Dia eo ny sarin'ny zavatra ao anatiny : mavo, maitso, manga ary mavokely.

Fitoeram-boky miaraka amin'ny boky maro isankarazany, misy rihana anankiroa eo amin'ny ankavia ambony indrindra, misy fakan-tsary misy haingony ihany koa ; eo amin'ny ankavanana eo afovoany izany fitoeram-boky izany dia karazana boky samy hafa, ao amin'ny farany ambany misy boky fianarana, eo ankavia dia misy boky misy sary Madagasikara eo afovoany.

Toerana fipetrapetrahana misy vodihazo efatra afaka hipetrahana izay notapahana. Misy kodiarana koa eo afovoany eo. Eo akaikin'izany rehetra izany misy hazo mbola kelikely toy ny hasina izay inoana fa mbola hitombo sy hihalehibe.

Sombin-dahatsoratra an-gazety miresaka momban'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy na ny KM : mitantara fa maro ny tanora liana amin'ny fianarana kabary, misy sarin'olona maromaro mivory an-databatra boribory eo.

Trano any ambanivohitra misy rihana roa, hatreo amin'ny rihana voalohany ihany no milalotra fotsy ary mitafo bozaka, tsy misy arofanina ny lavarangana ary tohatra tsotsotra kely no miakatra ao ambony ao. Misy vato mitangorina ao an-tokotany ary misy olona vitsivitsy koa eo amin'izany manodidina ny trano izany.

Mampahatsiahy ny tamin'ny mbola nianatra ny mahita ity arabe ity sy ireto trany ireto. Anjerimanontolo Ankatso Antananarivo ny resaka eto; misy mpianatra mandeha amin'ny sisin-dalana, misy fiara miantsona ihany koa eo amin'ny ilany eo.

Manankarena ara-tsaina ny olona tia mamaky boky, ireto haren-tsaina miloko mainty sy fotsy ireto. Misy karazany maro amin'ny teny frantsay avokoa dia misy radio ao amin'ny ankavia misy haingokaingony ihany koa eo amin'ny talantalana misy an'izany boky izany.

Mahay asa tanana ny olona e ! Eto izao dia karazany samihafa : sambo vita amin'ny taolana, kitapo vita amin'ny rary, hazo miendrika reniala ; mangirana kokoa, fanao haingon-trano daholo izany rehetra izany. Misy trano kely vita amin'ny hazo koa eo anilany eo ary irony haingon-trano vita amin'ny tandroka ihany koa.

fitoeram-bola iroany raitra sady misy teny miafina irony neo manoloanantsika misokatra lehibe ny eo ambany ary somarysanasana kely kosa ilay eo ambony sady kely kely tsy misy nenina ao anatiny'izany fitoeram-bola izany

Antsy pika iray mihantona amin'ny rindrina hazo amin'ny alalan'ny fantsika anankiroa. Miforitra ilay antsy pika; izao no hamantarana fa haranty izy io na varotana.

Gazety mpiseho isanandro natokana indrindra ho an'ny vehivavy, milaza vaovao eto amin'ny pejy voalohany : lehilahy nananton-tena, olona malaza anankiray te ho any ivelany ary tao volo, izay no resahana eo.

Lehilahy iray mpandoko manao aron'akanjo volondavenona tohitena ary satroka fotsy. Loko fotsy no ampiasainy eto ny ankaviany natao rary biriky volondavenona ; ny ankavanany valo lafy volondavenona sy fotsy ihany koa.

Anaty trano fisakafoanana isika izao ; misy latabatra efamira maromaro. Eto anoloantsika eto misy lasopy anaty lovia fotsy , miaraka amin'ny sotro sy ny sotro rovitra ; maha te hinana ery ity lokony mavomavo tsara ity.

Fantsona fitarihan-drano irony mety aforitra irony no manoloana antsika. Miaraka amin' ny soratra mikasikasika azy ary ny refiny izay sivy amby folo milimetatra ny sava ivony. Volom-boasary ny lokon' izany fantsona izany.

Fitaovana raitra vita vahiny mandeha amin'ny herinaratra. Fitotoana ranom-boankazo, fitotoana hena ary legioma sy izay sakafo hafa tiana ho totoina. Eo aoriana eo mbola misy fitaovana hafa koa toa izay, miaraka amin'ny taroby fotsifotsy eo ankavia.

Eto amin'ny varavarana trano fisakafoanana anankiray misy solaitrabe. Misy lisitra ireo sakafo miaraka amin'ny vidiny avy ; misy sambôsa, misy ron'akoho, ro mazava, patsabe. Totohatra ny miakatra ary misy makarakara vy ilay varavarana.

Fanamboarana lava-drano eto ambony izany misy rary vita amin'ny biriky ary lalorina simenitra. Ny olona avy ao ankavia manao pataloha mainty sy amboniny volondavenona ary manao satroka volondavenona ny mpandalotra, eo amin'ny ilany ankavanana kosa miakanjo mena ambony ambany ny mitazona fantsona mandefa rano ary avy ao ankavia ny mpanampy an'izy ireo manao ambony maitso sy pataloha fohy mainty.

Izao no atao rehefa fialan-tsasatra, mipetrapetraka eny amoron- dranomasina dia eny no misakafo. Eo ambonin'ny latabatra hazo misy lovia fotsy tsara tarehy, misy aingonaingony voninkazo ny lovia ary eo amboniny misy voanio nasiana ny sakafo maha-te ihinana.

Volom-behivavy lava be, mirandrana. Notsipihina ao amin'ny rirany ary natao randrana tsy hita soritra mitsotsorika avokoa. Avy eo somary nasampina any aoriana ny sasany. Fatratra tokoa, angamba hatrany amin'ny valahana any raha izao halavany izao.

Raha mbola tsy tany amin'ny rovana Ambohimanga ianao dia izao ho tantaraiko anao izao izy. Vao miakatra avy any ambany misy vato eo vato misolampy dia miakatra totohatra. Eo amin'ny ankavanana io totohatra io misy trano kely heva. Avy eo miditra amin'ilay vavahady lehibe, dia eo amin'ny andaniny roa amin'io vavahady lehibe io ilay tamboho matevina telo metatra, dia misy trano eo ambonin'ny vavahady.

Miloko mena ny ao ankavanan'ny sary ao aoriana ary miloko mainty ny ankavia. Eo anoloana kosa misy akanjom-behivavy lehibe anankiray misy amboradara fotsifotsy ny lokon'ny akanjo ary somary mivelatra ny loha tanany etỳ ambany.

Toeram-pisakafoana iray no misy antsika, elo fotsifotsy isaky ny latabatra izay miendrika mahitsy zoro, eo ihany koa ny hazo sy vy manamorona ny sisin'izany toeram-pisakafoanana izany, raha ny tsara tarehy kosa no any amin'ny taza-maso any.

Anaty trano fisakafoana no misy antsika. Misy latabatra sy seza ireo, misy siramamy amin' ny boaty kely plastika eo ankavia ary vera no manoloana antsika. Misy ilay fantsona kely fisotroana ny rano ao anatin' ny vera izay mavo ny any ambany, ary fotsy mandroatra ny eo ambony.

Iza no tsy mahita fa tsara foana ny sary na dia mainty sy fotsy aza ny lokony, eto dia hita daholo ny pitsopitsony rehetra amin'ity trano tranainy ity eto an-kavanana, ilay trano vaovao kosa maoderina eo an-kavia misy lamba miahy eo amin'ny lavarangany.

Mitsangantsangana mitaingina lakana menamena no misy antsika izao dia rano tony tsara tarehy, misy zavamaniry amin'ny lafiny roa dia olona anankiroa koa eo amoron-drano eo.

Manga ny lanitr'i Gasikara , manga ihany koa ity rano izay vao jerena fotsiny dia fantatra fa madio be. Zavamaniry maintso mavana no manodidina azy : na avaratra na andrefana na atsinanana na atsimo.

Asa fanamboarana trano misy rihana mbola tsy milalotra. Ny ao ambany efa misy varavarana. Hita koa hoe efa vita simenitra tsara ny zoron'ilay trano ary lehilahy iray no ao ambony ao. Misy tohatra hazo ahafahany miakatra makany amin'ny rihana anỳ.

Fitaovana fandrahoina sakafo amin'ny entona. Ny tapany ambany fotsy, misy marika menamena, ny tapany ambony vita amin'ny vy miaraka amin'ireo kiloadoaka avy ao amin'ny tampony. Mandeha amin'ny herinaratra izy io.

Eto an-tsenabe indray isika izao. Misy elo eo ambonin'ny latabatra tsirairay avy eto amin'ity manoloana antsika ity mivarotra hanitra ny vehivavy. Kanelina, sakamalao, tamotamo, dipoavatra ary mivarotra voan'anana isan-karazany ihany koa.

Sainam-pirenena iray efamira miloko mena, fotsy, mainty. Mitovy ny fizaran'ireo loko ireo ary mitsivalana avokoa. Eo afovoany kosa ao amin'ilay fotsy misy soratra maitso amin'ny teny Arabo.

Sombina gazety misy lahatsoratra amin'ny teny frantsay. Eo ankavia misy sarina lehilahy mitendry gitara. Eo ambony kosa misy soratra menamena lohateny ny lahatsoratra ary eo ankavanana ny lahatsoratra miloko maintimainty.

Avy eny amin'ny lavarangana no mikirazorazo ity nifin' akanga maniry ity, somary mainamaina ny tahony saingy misy ravina ihany, eo amin'ny laingony ihany koa dia misy ravina anankitelo.

Any anaty labotika ny resaka eto. Eto anoloana misy sarina akanjom-behivavy; tohitena mena midorehitra ny anankiray avy ao ankavia, ary mavokely ny ao akavanana. Ireo ariana kosa misy pataloha miaraka amin'ny lobaka. Samihafa daholo ny lokony, ary misoratsoratra ireo lobaka ireo.

Misy trano iva, manamorona ny lakan-drano anankiray. Ny sisin'io lakan-drano io dia vita rarivato tsara ary maniry bozaka ao ambony ao. Ao aorianan'ilay trano iva dia misy trano goavana be misy rihana maro.

Eo ambony ravina maitso misy savony vaingana iray manatsara ny hoditra hoy ny soratra. Misy sarina vehivavy mitan-takolaka eo amin'io savony io. Namboarina tamin'ny doberana "karite".

Tsara tarehy dia tsara tarehy ireto fitaovam-pianarana ireto, miloko mavokely, mavo, manga, maitso, mena ary volomparasy. Misy gaoma, fandrangitana, pensily hazo, hety, kahie, boky ary fanapaingorana taratasy.

Lohateniny gazety tia tanindrazana nivoaka tamin'ny telopolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo : "nikatso indray ny fitsarana bakalorea tsy omen'ny fanjakana vola ireo mpampianatra", "vovonana diovy Madagasikara milaza fa governemanta mafia no misy eto Madagasikara" ary "saribakoly avokoa ny ankamaroan'ny mpitondra hoy ny mpanohitra".

Boky anankitelo natao ho an'ny ankizy : eto ankavia "Ny zava-doza mahazo an'i Sophie" miaraka amin'ny vorona izy eo, eo ankavanana "Ny ankizy vavikely maodely" ary eo ambanin'iny "Ny fitadidian'ny ampondra".

Amin'ny lamba ihany koa no anehoana ny zava-misy eto Madagasikara ery ambany misy lohana varika maromaro, eo ampovoany sarety sy omby mitarika azy ary misy olona lehilahy iray eo ambonin'ilay sarety, avy eo ankavia, misy ravinala ary eo ankavanana misy sarina varika anankiray.

Maha te hihinana izato voanio nokapaina nozaraina roa. Mbola hita fotsifotsy tsara ny ao anatiny ary mangirana hita hoe misy menaka mampilendalenda. Dia eo ambany eo koa misy zavatra boribory miendrika lovia izay itoerany.

Efitrano miloko fotsy no misy antsika. Ny fanaka ao koa fotsy, latabatra, talantalana misy ireo fitaovam-behivavy ranomanitra sy zavatra hafa fikarakarana vatana. Misy fitaratra kosa mainty ny manodidina azy.

Arabe eto Madagasikara no manoloana antsika ny sisin-dalana ato ankavia feno fako manodidina azy ny varavarana rehetra mihidy avokoa ny ankabeazan'ny lokon'ny trano dia fotsy. Lehilahy anankiray no mandeha amin'ny sisin-dalana manao pataloha manga sy amboniny fotsy

Anaty magazay isika, mahita fandokoana volo ahafahana manova ny lokom-bolo ho mavo, ho volontsokola na ho mainty. Mipetraka eo ny mariky ny lokom-bolo ary ihany koa ny vidiny.

Asa tanana maromaro ny anankiroa kely eo anoloana sarina fiarakely vita amin'ny vy, ny ankoatran'izay dia sary sikotra vita amin'ny hazo, misy laona sy fanoto, misy baobab, misy boaty, misy sarin'olona ary misy ihany koa sarina lolo natao ao anaty fitaratra.

Rojo anankiray milokom-bolamena, misy efamira kely anankiroa samy hafa habe eo anoloana, ary mikirazorazo eo anoloana fa tsy tapitra akory ny sisin' izy io.

Isan'ny akora tsy misaraka amin'ny fanaovan-trano ny hazo. Eto ihany koa, fanitso no ao aorinany ary hazo fisaka maromaro no eto anoloana. Hita hoe misy fotsifotsy ny sasany amin'ireto hazo ireto.

Valan'omby tsy misy tafo fa mifefy fotsiny no manoloana antsika. Misy omby vitsivitsy ao anatiny : fotsy, volontsôkôla, ary mainty. Misy misakafo ary misy mijerijery fotsiny amin'ireto omby ireto.

Kifafa maromaro andalam-pivarotana, mifatotra fingotra ary misy kapoaka alohan' ilay volony iny, hita hoe niangaliana ary mafy tokoa ireto kifafa ireto.

Savony mivaingana karazany telo. Ilay mavo fanao amin'ny volo rehetra, ilay mavokely fanao amin'ny volo tsotra sy somary miolakolana ary ilay maitso fanao amin'ny volo ngita sy olioly.

Sary famantarana iray, fotsy ny tokotaniny misy soratra roa amby efa-polo mainty lehibe eo ambony somary ankavanana dia misy soratra hoe Antananarivo kosa eo afovoany ary ny anaran'ilay vondrona.

Eto amin'ny fidirana ny tanànan'Antsahadinta isika izao satria tazana eto ilay vato misy soratra hoe : "Vavahadin'ny vohitra Antsahadinta". Tsaroako ny fandehanana tamin'io toerana io saingy tsy betsaka zava-maitso toy izao izy tamin'izay fa ngazangazana izay ny manodidina an'ireto trano ireto.